Jina duu n kuli bala ka asanza nima kuli laɣim chimsimam ka sheba gbibi kuɣusi ka sheba mee nyɛ ban yen lu ka so mee biɛni ka wuɣi o nua ka kuɣusi kuli lebi lebi piliya ka bɛ kuli bamba taba n ʒia.

Duu maa luɣuli kam kuli nyela din viɛla ka anashaara bolofu waɣinli kuli gɔŋ n ʒeya ka kuɣusi maa nye zaɣpiɛla ka shɛŋa nye zaɣtankpaɣu ka duu maa ni kuɣu shɛŋa gba nye zaɣpiɛla ka teebuya gba kuli ʒenʒeya ka nye zaɣtankpaɣu.

Doo mini paɣasarili n kuli laɣim m be duuni ka bɛ zaa sa nina kuli kpala tabiibi mashini kara ka bɛ nuhi be di puuni ka bi kuli dihiri li n ginda ka duu maa puuni ka adakanim ʒeya ka di kom nye zaɣvakaɣali do maa yela liiga ʒee.

India nim n kuli nye ban ʒiya ka bɛ ningbunkom kuli nye zaɣsabila sabila ka bɛ be sitiri piɛla puuni ka so sitire piɛlli ka zaɣsabinli gabi din ni duumaa ni kuli nyela din kom nye zaɣpiɛla ka afa ʒe bɛ tooni ka wuhiri ba.

Do sabinli n nyɛ ŋun ʒɛ bin nyura duu puuni ka bin nyura ku nyɛ din ʒɛ n baɣa o ka biɛla gbambili shɛli ni din kom nyɛ zaɣ vakaɣali ni nachimbili ŋo nyɛla ŋun gbubi baaji ka ku bɛ sitira puuni ka gbunni sitirili maa nyɛ zaɣ dozim ka o ni gbubi shɛli o nuuni maa gba nyɛ zaɣ dozim

Paɣaninkurigu n nye ŋun ʒe bindira kɔhibu duu binwala wala kɔhibu duu binwala maa biɛla piɛrini ka shɛŋa mi do tiŋa alaafeenim be din ni kodunim be di puuni gondanim be di puuni ni payanim be di puuni ti tabili leemu nim zaa be di.

Kuyili m bala ka luɣuli kam kuli ko n sabigi daadambiɛligu ka bɛ kuli yela nɛɛn ʒihi ŋɔ din wuhiri ni suhusaɣingu ni ka bɛ be ka kuli ye nɛɛn sabila din gba wuhiri ni suhusaɣingu ni ka bɛ be shikurubihi ayi ʒe kpiimbi adakanim gbuni ka kpiimbi ŋɔ anfooni nim ku nye din yiliyili li.

Binwola balibu balibu shitɔɣu n ku nyɛ din ʒɛya ka paɣasara ayi ʒɛ di puuni binwola maa mii shɛŋa nyɛla zaɣ dozim ka shɛŋa kom nyɛ zaɣ vakaɣali ka shɛŋa kom mii nyɛ zaɣ ʒiɛhi ti mali kamantoosi n ti pahi kaaroti ni kodu n ti pahi wotamilo nim zaa nyɛla din bɛ dinni

Tankpaɣu din nyɛ zaɣ dozim n ti pahi kom din nyɛ zaɣ biɛɣu n ti tabili salo bin ka kanli n ku nyɛ ban yɛm luɣuli kam ka di nyɛla bi gbirila boɣa ka koriti kom ŋo ka tihi din vari nyɛ zaɣ vakaɣali la kuli giliba